ijaaru babbaxxewooha yannaasincho minu dana ikkanna horosino biirote loossara hattono daddalonna galtete horonsi'neemmo kkeenna baayiiriidi minu dana. kunino minamate aana hatto mittee gamba assine

Kalaqonna qooxeessa yineemmori kalaqu illete leellannore kalqenke aana heedhaworicho haqqa saadanna babbaxxewore ikkanna qooxeessu kayinni kalaqunni biifewohanna seesewoha ikkiro manchu beetto tashinna hagiirsiisannorichi heerawo daafo qooxeessinke biifewoha ikka hasiissanno

Supiremaarketete mirte yineemmoti manchi beetti angate loosini baxinoha ikkanna kuriuuno loonsa ka'netinni, hidhine ka'netinni udirate babbaxerinni biifiserichoti ,babbaxitino batala amadinoreti

Owaante manchu beettirano ikko hattono murote babbaxxewo gari hasiissannota kaimu woyi manchu beettira hasissannoha horo taashshine ka'ne beenkanninna iilinshanni garaati

Borrote uduunneti yineemmori giddo babbaxxiteyota hedonke borreessine ka'neentinni mancho woyi hasi'noommowa iillishate iillishate horoonsi'neemmoha ikkanna kuri giddono qalame cufanna irsaase"oo hattono babbaxxeyore abbanno

Seensilleho yineemmohu babbaxitewo haryana egenno horoonsi'ne biifinsenna qineessine loonsoonniha ikkanna Manchu illenna hattono Manchu wodana baxxeewo garinni goshshooshannorichooti

Godo'le babbaxitino godo'luwa heedhano kuriuu giddo budu godo'le yineemmoti faaronna ,hanno, weedo hattono babbaxinoriranna hatto wole kayinni qaaqqulu godo'le yanna saysirate godo'littanno godo'lubba kuriuu giddo afantano.

Amma'no Manchu beetti ikkaaenna woyyawoe yiinoricho Harunsanno doogo ikkitanna umosineente fajje kae babbaxewo gari maganna maga'nanno gara raa yinanni konni giddono kaaliqa maga'nanno mittete

Baadi xagga yineemmoti, meessaneete xagisirate dubbunninna babbaxxeworiwiichinni afi'neemmo haqqa udulle ka'ne hattono babbaxewoohu afuunni corqine ka'ne xaginaateho horonsi'neemmo haqqu woyi dubbuyi afi'neemmo xagichooti.

Hara fajjonkenni basetenni base sa'a ikkitanna, daa"ata kaayiinni mittoricho haaroricho la'nammora seeda doogo ha'ne buunxeemmoricho ikkanna darama kaayiinni baxxewo korkaatinni hattono, qarru batinyii kaeehunni base hee'neemmowa agurre doogo fulate

Hara meessaneetto fajjine bayichunni bayicho sa'a ikkittanno, daa"ata kayiinni haaroricho la'nammora mitte basenni wole base hinge ha'neemmo woyteti hattono darama kayinni qarru mitimatenna xaadeonkerichinni hee'neemmo base agurre fulle xooqate.

egenshshiishshu haaroricho afewookki manniranna hattono haarurichi fuliro babbaxewo manni hala'linyuyi afaa gede egensiinsayiiricho ikkanna kuriuu egenshshiishshubba widoonni fulaa egenshshiishshi hattono daddalu widoo fulaa egenshshiishshubba afantanno.

Minu haamattare kunino babbaxitino biirote loosara ikko hattono daddaloho horonsi'neemmo minna heedhanna gallanni mini kayinni ninkenna maatenke woyi oosonke gamba yinne e'ne foolishi'neemmo battala ikkitano

Babbbaxxino dani uduunnicho yineemmori kalqete deerrinni haammata uduunnu dana ikkanna kuri"u giddono seesaho horonsi'neemmo uduunni hattono olaho horonsi'neemmori qawwe"o hattono biinfilleho horonsi'neemmori uddirate horonsi'neemmo uduunnino gamba yee heeranno

Mini uduunne yineemmori babbaxitinno horora hosannore lawishshaho uddurate ofollate horoonsi'neemmori barcima hattono seesu uduunnich babbaxeewohu horote deeri saga'late babbaxeworira horoonsi'neemmo

rUmu dananchi bisinke kifilla giddo mitto ikanna qoleno lowo horo noossi isino biinfilehomna arisho garigarrate

hara basetenni base sa''a ikkitanna daa''ata kayiinni tashshi yaannorichi heeriro hakkoyeericho la'nammora mitte basenni wole base hara ikkitanna darama kayiinni qarru mitiimmatenni xaadinonke korkaatinni hee'neemmo bayiicho agurre wolewa harate.